Meeshaalee manaa gosa adda addaatu mul'achaa jira. Akkasumallee waan dhugamu halluun isaa adii kan ta'ee qaruuraa afaan bal'aa keessa jira. Qaruuraa afaan bal'aa kunneen halluu adda addaa qabu. itti dabalees mana kana keessa teessumni muka irraa hojjetaman jiru.

Ministeerri muummee doktar Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kanatti biyya keenya Itoophiyaa nama gaggeessaa jiruu fi biyya keessatti misooma hedduu kan akka hidha guddicha xumuruu fa'aa hojjataeera. Piroojeektonni inni eegales shakkii malee biyya keenya ni jijjiira.

Nyaanni kun, nyaata qincee jedhamuun beekamu nyaata qamadii, barbarree ,zayita fi wantoota biroo irraa kan qophaa'e dha. Nyaanni kun, meeshaa nyaataa keessa kaawwamee fal'aanaan fuudhamee kan nyaatamu yoo ta'u, yeroo baay'ee waqtii ayyaanaa nyaatama.

Bara Akka ammaa kanatti muka maashinaan bareechanii teessoo Boca fedhaniin hojjachuun bara ulfaataa turetti uummanni oromoo muka harkaan soquun teessoo akkasumas meeshaalee manaa hojjataa ture. Bara sana keessa kana gochuun garuu akkam dinqiidha

Iddoon kun bishaan ciisaa lafa marga lalisaa fi mukkeen gaggabaaboo qabun marfamee kan jirudha. Biqiltoonni jijjiirama qilleensaa fi harama biyyee hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Faayidaan bishaan dhala namaaf qabu maalidha?

Kun aasxaa dhaabbata miidiyaa Ejensii Pireesii Itiyoophiyaati. Aasxaan kun saanduqa halluu keelloo qabu kan fakkiin baallee allaattii fakkaatu irra qaxxaamuree jiru ofirraa qaba. Karaa gadiitiin barreeffama gabaajee afaan Amaaraa ofirraa qaba.

Bakki kun, bakka bosonni rukkataan biqiloota gosni garaa garaa fi bineensonni gosa adda addaa itti argamanii dha. Bosonni haala qilleensaa to'atee tursiisuuf barbaachisaa dha. Namni tokko kophee dheeraa kaawwatee bosona keessa adeemaa jira.

Paaneeliin soolarii naannoo aduun baay'inaan jirutti iddoo tokkotti hedduu isaanii walitti fiduun humna ibsaa hedduu akka madiisiisu gochuun ni danda'ama. Yeroo ammaa humni soolarii baay'ee beekamaa jira. Humna soolarii maaltu adda godhaa?

Midhaan kuntaala keessaa safartuu pilaastikaan safaramaa jiru kun, midhaan garbuu jedhamuu dha. Midhaan kun, akaawwamee kan jiru yoo ta'u, akaayii yokin immoo qorsoo ta'ee qopheeffame. Garbuun yeroo baay'ee haala qilleensaa baddaa keessatti marga.

Kunneen garee humna waraanaa biyya tokkooti. Akka seera waraanaatti uffannaafi meeshaalee waraanaa qabatanii tooraan hiriiranii jiru. Uffatni isaanii daalachatti kan dhihaatu ta'ee gonfoo diimaa ka'atanii jiru. Gareen waraanaa kun kan biyya kamiiti?

Bunni haala aadaatiin qophaa'u namoota araada isaa qabaniif kan araada isaan baasuu fi baay'ee keessi isaanii kan itti quufudha. Innis kan qophaa'u buna aara ixaanaa waliin aarsuuni. Araadni bunaa akkamiin nama qabaa?

Asxaan kun, asxaa yunivarsiitii Haroomayaati. Asxaan kun, haalluuwwan akka ;magariisa, keelloo, cuquliisa di diimaa irraa kan hojjatame yoo ta'u, fakkii atoomii, aduu ,bineensotaa fi biqilootaa of irraa qaba. Yunivarsiitiin Haroomayaa kutaa biyyattii kam keessatti argama.

Biqiltoonni hidda, baalaa fi daraaraa adda addaa qabu. Kaan isaanii jaboo yoo ta'an, kaan isaanii immoo salphaatti cituu danda'u. Biqiltoonni hidda jaboon waan tokko hidhuuf gargaaru. Maqaan hidda kanaa maal jedhama?

Sareen bineelda namatti madaqxee jiraattu dha. Manaa fi qabeenya eeguu keessatti gahee fi shoora taphattu ni qabdi. Sareen gooftaa ishii waan beektuuf namicha kana bira taa'aa jirti. Iddoon kun magaalaadhaa?

Oomishni biqiltuu kun, maqaan isaa qaaraa jedhama. Qaaraan biqiltuu nyaataa arraba namaa irratti miira gubaatii qabu yoo ta'u, yeroo gogu gara barbarreetti kan jijjiiramuu dha. Oomishni qaaraa haala qilleensa akka kamii keessatti marga?

Dargaggoon kun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatee kan jiru yoo ta'u duuba isaa manni marga citaa irraa hojjetame jira. Uffanni inni uffate halluu akka keelloo, gurraacha, diimaa, magariisaa fi kanneen biroo of irraa qaba.

Meeshaa elektirooniksii kan humna ibsaan hojjetu maqaan isaa bilbila harkaa jedhamudha. Bilbilli harkaa kun muuziqaa kan nama dhaggeeffachiistu, bilbilanii namoonni ergaa akka dabarfatan kan gootuu fi ergaa bifa barreeffamaan kan qaqqabsiistudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kopheeti. Kopheen kun kophee miidhagaa ta'ee fi kophee yeroo baayyee shamarran kaawaachuun beekkamti. Kopheen kun halluun isaa maal kan fakkaatu dha

Fakkii barjaa halluu keelloo qabuuti. Fakkii kana irratti barreeffamni qubee afaan Amaaraan barreeffamee jira. Akkasuamallee suuraan konkolaataa lafa qotuuf fayyaduu mul'achaa jira. Fakkii kana irra barreeffamni halluu diimaa qabu kan 'biizineesii' jedhu jira.

Namoota baay'ee danuu ta'aan uffata wal fakkataa fi warri dhiiroota rifeensa isaanii of irraa fixaani lafa gammoojji kan fakkatu keessa bakka tokkotti walitti qabamani jiran kan nutti agarsiisuudha. Namoonni kun maal hojjecha jiru jettani yaaddu?

Suuraa namoonni baay'een kanneen kaan ta'aanii kaan immoo dhaabbatanii jiru. Akkasumallee duuba namoota kanaa biqiloonni magariisaa baay'eetu nutti mul'achaa jira. Gurmuun namoota ta'aa jiranii kun kaayyoo maaliif walitti kan qabamaniidha?

Dibanni amma argamaa jiru kun dibata mataa fi fuulaati. dibanni kun kan namoonni bareedinaa ykn miidhagina addaa addaaf dibataniidha. dibanni kun baay'inaan iddoo dhaabbataa ykn suukii tahee jiru tokkotti hawaasatti kan gurguramuudha. dibanni kun dhala namaatiif faayidaa addaa addaa qaba.

barjaa kun barreeffama afaan oromon barreeffame mana daldalaa meeshaalee qinxaaboo milkii Tafarraa jedhu of irraa kan qabu dha. barjaan kun kan Itiyoo Telekoomidha. barjaan kun halluu akkamii of irraa qaba?

Maatiin jechuun haatii fi abbaan yeroo daa'imman isaanii sadarkaa umrii xixiqqoo irra jiran irraa kaasee ijoollee isaanii barsiisaa qo'achiisaa guddisuu qabu. Ijoolleen barumsa dabalatee naamusa hundumaa maatiirraa baratu. Akkamiin ijoollee kee barsiisuu qabdaa?

Kun biqiltuu abaaboo of irraa qabu kan naannoo mana jireenyaatti guddatuudha. Biqiltuun kun baala magariisaafi abaaboo diimaa muraasa ofirraa qaba. Naannoo biqiltuu kanaa biqiltoota biroofi biyyootu mul'ata. Maqaan biqiltuu abaaboo kanaa garuu maal jedhama?

Shunkurtaa hundee diimaa kan ta'ee yeroo inni lafa keessa dhaabbate jiru kan nutti agarsiisa. shunkurtaan diimaan kun biyyoo lafa keessatti kan argamudha. Akkuma kanallee faayidaan isaa baay'ee jireenya dhala nama keessatti shoora gudda qabudha.

Adurreen bineelda manatti galan keessaa ishee tokkodha. Bineeldi kun namoota baay'ee biratti jaalatamummaa guddaa qabaachuudhaan beekamti. Baay'ee namatti siquu isheetiin immoo kunuunsa addaa argatti. Hantuuta mana keessaa rakkisoo ta'an dhabamsiisuudhaan tajaajilti. Adurreen qulqullina ishee akkamitti eeggatti?

Fakkii kana irraa kan argaa jirru suuraa kophee halluu bifa 'Shiroo' qabu kan dheerinni isaa hanga ta'e guddatee jiruudha. Kopheen kun yeroo hammaa gabaa irraa qaaliidha. Gatiin kophee kanaa meeqa ta'uu danda'aa?

Kopheen kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan miidhaguudha. kophee kun kophee dubartoonni ykn ijoolleen dubaraa kaawwatanii adeemaniidha. kopheen bifti isaa diimaa tahee garuu baay'ee diimaa keessa ba'aa kan hin taaneedha. kopheen kun hidhaan isaa ammoo diimaa baay'ee keessa baha kan taheedha.

Barattoonni umriin isaanii daa'imman ta'e daree barnootaa keessa ta'anii barreeffama minjaala irratti barreessaa jiru. Barattoonni kunniin dhalaa fi dhiiraan wal makanii ta'aa jiru. Daree barnootaa kana keessa barattoota meeqatu jira?

Isaan kun maatii uffata aadaa uffatanii walii wajjin dhaabbatanii jiraniidha. Abbaa warraa, haadha warraafi daa'ima isaanii lamaa wajjin dhaabbatanii jiru. Sareen isaanii bifa gurraacha qabus isaan wajjin dhaabbatee jira. Uffatni isaan uffatanii jiran aadaa saba kamiiti?

Timaatimiin kuduraalee naannoo keenyatti baay'ee beekama kan ta'e fi baay'inan naannoo keenyatti nyaataf kan oolan keessa isa tokkodha akkasumas ille dheedhii isaa yookan immoo bilcheefame illee ni nyaatama dhamdhama mi'aawaa illee ni qaba.

Iddoo kanatti kan argaa jirru fakkii wantoonni adda addaa kan nyaatamanis ta'e hin nyaatamne gabaa keessa jiraniidha. Akkasumallee naannoo mi'oota kanaa namoonni dhaabbachaa jiru. Gabaan kun gabaa guyyaa kam irra daldaalamuudha?

Meeshaan kun, meeshaa yaalaa teempireechara yokin hamma ho'iinsa qaama namaa safaruuf fayyaduu dha. Teempireecharri nama fayyaa tokkoo digirii seentigireedii soddomii ja'aa hanga soddomi torbaa ta'a. Meeshaan kun ,haala akka kamiitin teempireechara safara?

Namoonni uffata seeraa uffatan kun, namoota miseensa poolisii Oromiyaa ta'anii dha. Namoonni kunneen, qaamolee nageenyaa poolisii naannoo oromiyaati. Poolisiin naannoo tokkoo meeshaalee akka kamii faa hidhachuu danda'a naannolee biyya Itoophiyaa keessatti?

Suuraa weellistuu beekamtuu saba Oromoo kan taate Ilfinash Qannooti. Weellistuun kun seenaa qabsoo saba oromoo keessatti ga'ee guddaa taphatte. Akka suuraa kana irraa ilaallutti weellistuun kun rifeensi mataa ishee dheeraa moo gabaabaadha?

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii dhiichisaa kan jiran yoo ta'u, ulee harkatti qabatanii jiru. uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii, gurraacha, cuquliisaa fi mallattoo muka odaa of irraa kan qabudha.

Aadde Saale Worqi Zawudeen piresidaantii Itoophiyaa duraanii turani. Sirna bulchiinsa uummata Itoophiyaa irratti dhiibbaa gaarii galmeessanii jiru. Seenaa keessatti dubartiin isaan dura Piresidaantii taate hin turre. Haati manaa Miniliik Itoophiyaa keessatti maal hojjette?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaalee mana hojii keessatti itti gargaarramnu yoo ta'u, meeshaalee kanneen akka teessoo, maashinoota gara garaa faatu argama. Bakki hojiin kun bakka hojii maaliiti?

Bakka dirree bal'aa lafa cabee gadi bu'ee jiru qabuudha. Allayyaa kana keessaa ibiddii bifa haaraan bahaa jira. Akkasumallee naannoo ibiddaa haaraa jiru kana biyyeen lafichaa bifa isaa jijjirratee gara gurraachaatti of jijjiiree jira.

Jeedalli diimtuun gosa bineensotaa kan akka addunyaatti bakka muraasa qofaatti beekamoo ta'anii fi kunuunsi cimaan taasifamudhaaf. Baay'inni bineensotaa kunillee kan jiran baay'ee murtaa'oo fi paarkii Baaleetti argama. Jeedalli bakka tokko qofaa jira.

Habiliin mormaa hedduun boca kaartaa Itoophiyaa fakkaatu qabatee kan hojjatamuu fi halluuwwan alaabaa Itoophiyaarra jiran guutummaatti kan qabatedha. Halluun habilii kanaas halluu warqee akkasumas halluu nikeelii fakkaachuu mala. Lamaan keessaa kamtu caalaa bareedaa?

Ijoolleen sadarkaa barnootaa gadiirra jiran wantoota hundumaa nama waliin yeroo dabarsan irraa barataa deemu. Namni isaan barsiisu sun daree barnootaa keessatti loluu fi gorsuu qaba. Haala kanaan guddannaan shakkii malee nama gaarii ta'u.

Meeshaa kana irra nyaata gosa garaa garaa kanneen akka kan ittin qabatanii nyaatan buddeen, ittoo shiroo, raafuu, missira, moosee fi kanneen birootu jira. nyaatni kun qaama namaaf faayida qaba. faayidaan nyaata kanaa maalidha?

Uffanni aadaa kan oromoo Arsii baay'ee bareedaa fi kan baay'ee nama hawwatudha. Keessattuu kan dubarootaa halluun isaa diimaa jalaa haga gubbaatti uffata tokkicha ta'ee calleewwan hedduu qaba. Uffanni dhiiraa hoo akkami?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dhugaatiiti. Dhugaatiin kun ammoo dhugaatii aalkoolii of keessaa qabu yoo ta'u dhugaatiin kun ammoo maqaan isaa biiraa harar jedhamuun beekkama.

Kun dargaggeessa bareedaa, diimaa rifeensa isaa reefuu sirreeffatee jiruudha. Dargaggeessichi rifeensa isaa karaa jalaatiin fixee muratee irra keessaan immoo hambisee jira. Morma isaatti amartii godhatee jira. Gurra isaattis faayaa godhatee jira.

Muuziyeemiin Adwaa dhiyootti kan ijaarame piyaasaa naannoo waajjira kantiibaa bira kan jiruu fi amma haala baay'ee bareedaa ta'een kan ijaaramedha. Turistoonni biyyoota alaa fi keessaa hedduutu ilaala. Keessa seenuuf kaffaltiin nama tokkoof meeqa?

Teessoo, teessoon an asirratti argaa jiru kun teessoo namni irra taa'uuf itti fayyadamudha. Innis teessoo luka afur qabuufi yeroo baayyee mana keenya yookaan ammoo bakka hojii keenyaatti kan itti fayyadamnudha.

Booka kan jennuun dhugaatii halluu keelloo qabuu fi damma akkasumas bishaan, biqilaa fi geeshoo walitti naquun kan qophaa'udha. Innis dhugaatii alkoolii of keessaa qabuu fi nama macheessuudha. Booka dhuguun maal fayyada?

Fakkiin kun meeshaa mataan isaa halluu magariisa qabu kan garaan lafa ciisee jiruudha. Meeshaaleen akkas akkasii yeroo baay'ee wantoota haala salphaan dhangala'uu danda'aan kan itti naqamuudha. Meeshaa kana keessa maaltu kaawwamee jira?

Dhugaatiin naannoo keetti maal irraa oomishamu? Dhugaatiin biqiloota irraa yookiin cuunfaa wayinii irraa hojjetaman maal jedhamuun beekamu? Dhugaatiin ati argitu kun meeshaa maal jedhamu keessa jira? Burcuqqoon ala meeshaan dhugaatii biraa ni jiraa?

Kutaa barumsa keessatti barattootaf yeroo qormaanni qopha'ee jiru kan nutti argisiisuudha. Akkuma kanallee barreeffamoota garagaraa barattoonni irra baraachu danda'u jedhame yaadamu danuu isaatu daree keessatti maxxanfamee jira. gabaatee adii kan ta'e yeroi baay'ee markeeriidhan irratti barra'uu kan danda'u argina.

Meeshaan kun, meeshaa uffata sisirreessuuf fayyadu kaawiyyaa jedhamuun beekamuu dha. Meeshaan kun, humna elektirikaatin kan hojjatu yoo ta'u, mana uffata hodhaatti baay'inaan fayyadamu. Meeshaan kaawiyyaa jedhamu kun bara kam nama eenyu jedhamuun kalaqame?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa taaksiiwwan baay'inaan walitti qabamanii jiran yoo ta'u, taaksiiwwan kunis bifaan walfakkaataa kan ta'anidha. Bifni isaanis garri gubbaa magariisa yoo ta'u, garri jalaa immoo keelloodha.

Intalli kun baay'ee kan bareedduu fi baay'ee kan miidhagduudha. intalli ala mana jala taa'uudhaan gundootti waa naqxee jirtii. intalli kun qal'oo diimtuudha. akkasumallee uffannaan isheen uffachaa jirtu uffannaa adii wandaboo gad dheeraa kan baay'ee namatti tolu uffattee jirti.

Daa'imman as irratti arginu kun, daa'imman afriikaa haalluu gogaa gurraacha qaban yoo ta'u, daa'imman kunneen harka isaanii ujummoo bishaanitiin dhiqachaa kolfaa yeroo jiran mul'atu. Afriikaan aardii hiyyummaan bal'inaan hawaasa itti miidhu keessaa ishee tokko.

Gosa nyaata kan ta'e yeroo baay'ee daa'imni kan fayyadamanii fi suuqota garagaraa keessatti kan argamudha. Akkasumallee, bakka gurgurtaa qinxaaboo jedhamuudhan kan beekamudha. bifti isaas piinkii kan fakkatu dugda isaa irratti fakkiin isaa ka'ee kan jiru kan nutti muldhisudha.

Fakkii meeshaa ammayyaa kan simmintoo fi dhagaa ittin walitti makaniidha. Meeshaan kun annisaa nam-tocheen kan hojjetu yemmuu ta'u yeroo gabaabaa keessatti qulqullina barbaachisuun walitti maka. Akkasumallee naannoo meeshaa kana dhagaa caccabaa fi ashawwaan tuualamee jira.

Namoota amantaa musiliimaa uffata adii uffatanii, rifeensa isaanii shaashii adiin maratanii taa'anii sagadaa jiran. Manguddoon tokko sagalee guddiftuu qabatanii kadhannaa taasisaa jiru. Hundeessaan amantaa musiliimaa fi lallabaa quraanaa kan ture maqaan isaa eenyu jedhama?

Mirindaan gosa dhugaatii quruuraa pilaastikaa keessatti naqamee kan dhugamudha. Qaruuraan kunis duuba isaatti barreeffama maxxanfame ka dubbisa ofirraa qabuu fi yeroo tokko tokko suuraa maangoos qaba. Dhamdhamni mirindaa akkami gaafa dhamdhaman?

Mishingaan gosoota midhaanii keessaa isa tokko yoo ta'u bal'inaan lafa gammoojjii yookiin lafa ho'aatti kan oomishamudha. Mishingaan yeroo gabaabaa keessatti faca'ee kan gahudha. Midhaan mishingaa kun bal'inaan biyya kam keessatti hojjetama?

Kopheen dubarootaa yeroo sagantaalee hedduu irratti uffatamu kan fuuldurri isaa banamaa ta'ee fi jalaan immoo koomee ol dheeraa ta'e qabudha. Gubbaan waan miilatti maratan ofirraa qaba. Kophee hojjaa dabalu uffachuun maaliif barbaachisaa?

Namoonni amantaa musliimaa hordofan bara jireenya isaanii keessatti yoo xiqqaate bakka amantaa isaanii keessatti seenaa qabeessa ta'e saawudii ni deemuu. Kunis bakka kanatti deemsa makkaa kan musliimotni hedduun deemanidha. Makkaa deemtee beektaa?

Meeshaan kun meeshaa manaa biyyee suphee jedhamu irraa kan hojjetamudha. meeshaan kana yeroo baayyee kan itti fayyadamu namoota baadiyaa yoo ta'u halluu isaa gurraachadha. meeshaa kana bishaan ittiin waraabuu fi nyaata itti qopheessuf ni oola.

Namoonni kun, namoota mana dhaabbata amantaa bal'aa keessatti walitti qabamanii seera amantichaa raawwataa jiranii dha. Namoonni kun uffata adda ta'e uffatanii fi jilba isaanii lamaan lafaan tuqanii of irra ta'anii jiru. Dhaabbanni amantaa kanaa maal jedhama?

Manneen jireenyaa ammayyaa hedduun isaanii kan akka gamootti sadarkaa lama yookaan sanaa ol kan qabuu fi keessi isaa ammayyaa'aadha. Ala isaa immoo dallaan isaa dhagaan kan ijaaramudha. Mana akkanaa keessa jiraachuun akkam carroomuudha.

Paartiilee siyaasaa uummata oromoo yeroo dheeraa kan turan keessaa tokko paartii Baqqalaa Garbaa fa'aa kan turedha. Isaanis dhimmoota paartii isaanii ilaallatu irratti yeroo yeroon mari'atan turan. Paartiin namoota kanaa maal turee?

Bakkee bashannanaa naannoo haroo nam-tolchee fi namoonni hedduun deemuun daawwatanitti mana jireenyaa baay'ee qaalii ta'ee fi hoteelota namoonni hedduun gaafa daawwannaa dhufan seenani fayyadaman qaba. Bakka akkanaa kanatti bashannanuun maal fayyadaa?

Namoonni kun mana amantaa keessa bahaa jiru. akkasumallee manichis mana amantaa waaqeffannaa kan waaqayyoon ykn uumaa ofii keessatti galateffatanii fi kadhataniidha. mana amantaa kanatti maskaliitu irratti kaafamee jira. mana kana keessatti yeroo akkamii keessatti waaqeffatama? Eenyutu keessatti waaqeffata?

Weellisaan tokko bokkuu Abbaa Gadaa qabatee barcuma irra taa'ee sirbaa jira. Weellisaan kun uffata adii dugda isaarraa qaba. Naannoo weellisa kana duuba mana bareedaa tokkotu faayyamee argama. Meeshaalee aadaa sabaa aartii keessatti fayyadamuun miidhagina aartii sanaaf wabiidha.

Namoonni kunneen, bishaan waraabbachaa jiru. Namoonni kunneen, pilaastikoota bishaanii walitti qabatanii bishaan pilaastika guddaa keessaa waraabbachuuf hiriira qabatanii jiru. Namoonni kunneen, namoota naannoo akka kamii keessa jiraatanii dha? Bishaan kun, qulqullina isaa kan eeggateedhaa?

Nuti yeroo hedduu kan beeknu manneen dhagaa irraa ijaaraman yeroo isaan sadrkaa qabanidha. Garuu baadiyyaa iddoo tokko tokkotti manneen dhoqqee akka gamootti walirratti ni ijaaramu. Manneen akkanaa kun wal baachuun itti hin ulfaatuu?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa kitaaba woggaa oromiyaa jedhudha. kitaabni kun qola isaa irraa muka oromoo biratti kabajaa fi iddoo guddaa qabu odaa jedhamu of irraa qaba. kitaabni kun bara kam maxxanfame?

Kitaabni uwwisa haalluu magariisa qabu kun, kitaabaa barnootaa Afaan Oromoo kan barnoota sadrkaa lammaffaa kutaa saglaffaati. Uwwisa kitaabaa kana irra kan jiran namoota sadi tokko tokko barsiisaa, inni lammaffaan barataa dhiira fi isheen sadaffaan barattuu dubaraa dha.

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffaame mana kooppii Haabtaamuu lakkoofsa 3 jedhu of irraa kan qabu yoo ta'u halluu akka diimaa, cuquliisa adii fi kanneen biroo of irraa kan qabudha.

Daa'imman lakkoofsaan baay'ee ta'an daree barnootaa keessatti walitti qabamanii barachaa jiru. Daa'imman kun ,yeroo ammaa kana ol jedhanii barsiisaa alaa galaa jiru simachaa jiru. Daa'imman kunneen ijoollee biyya Itoophiyaa keessatti barachaa jiranii dha.

Kun mana daldalaa wantoota garaa garaati. Wantoota dhuguman kanneen akka dhugaatii lallaafaa fa'atu keessatti argama. Dhugaatiiwwan lallaafaa kanneen akka ispiraayitii, kookaa, miriindaafi kanneen biroon qodaa isaanii pilaaskitiitti naqamanii tooraan naqamanii jiru.

Kunneen bineensota bosonaa garee tokko ta'an kan waliin bishaan dhugaa jiraniidha. Gaanfa maramaa ofirraa qaba. Morma isaa jalaafi saggoo isaa irraan dabbasaa qaba. Fuulli isaafi saggoon isaa gurraacha. Garri kaan immoo daalachadha.

Meeshaa dhalli nama yeroo oksijiini dhabuu ittin jiraachuudhaf mana yaalatti ittin oksiijiini argatu kan nutti muldhisudha. Akkuma kanallee meeshaan kun yeroo baay'ee hospitaala gurguddaa keessatti kan argamudha. meeshaan oksiijiini kun maqaan isaa maal jedhamudhan beekama?

Namoonni kunneen meeshaa waraanaa qabatanii konkolaataa irra kan jiran yoo ta'u isaan keessaa namni tokko alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromoo harkatti qabatee jira. Halluun alaabaa adda bilisa baasaa oromoo hiika mataa isaa qaba.

Damma namni tokko baasee gaafa gabaatti gurguruuf dhiyeessuu yaadu meeshaalee naannoo isaatti beekamaa ta'aniin safaree gara gabaa geessa. Isaan keessaa tokko kan ta'e shiiniidha. Dammi shiiniin tokko qarshii meeqa bitaa?

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa aartistoota Oromooti. Isaanit maqaan isaanii Artisti; Andu'aalem Gosaa, Taaddalaa Gammachuu, Galaanaa Gaaromsaa fi mucaan inni gara harka bitaa aartist Galaanaa bukkeen jiruhoo eenyudha?

Magaalaa Finfinnee kutaalee hedduu keessatti misoomni koriidarii yeroo yeroon hiramee ijaaramaa Jira. Kunis tokko hojjatamee gaafa dhume gara Isa itti aanuutti darbuun hojjatama. Bareedina isaa kan ammaa kana baay'een dinqisiifadhaa

Mana kitaaba baayyee of keessaa qabu argaa jirra. Kitaaboleen kunniin kitaaba dubbifamuuf yookaan gurguramuuf asitti walitti qabamanidha. Namni kitaaba kana gurguraa jiruufi namni kitaaba kana bitaa jiru ammoo mana kitaaabaa kana keessatti argamu.

Federaalizimii gaafa jennu sirna Itoophiyaan yeroo ammaa ittiin bulaa jirtuu fi naannoleen Itoophiyaa martiyyuu mirga ofiin of bulchuu kan qabanidha. Naannoleen martuu bulchaa mataa isaanii qabu. Federaalizimiin fayidaa moo miidhaa isaatu caalaa?

KItaabni afaan oromoo eelaa jireenyaa jedhu kan bara kuma lamaa fi kudha sadii barreeffamee fi seenaawwan jaalalaa akkasumas mudannoowwan jireenya keessatti nama mudatan kan of keessaa qabudha. Eelaa jechuun maal jechuudhaa?

Kophee, kopheen kun kophee yeroo baayyee ijoolleen dhiiraa kaawwatan ta'ee, kophee gogaa loonii irraa hojjatamu dha. Kopheen kun halluun isaa halluu gurraacha dha. Kophee baayyee bareedaa fi kaawwachuuf nama hawwatudha.

Dubartiin oromoo dubartii saba biraarraa haala uffannaa isheetiin kan adda baatuu fi isheenis mataatti calleewwan halluu hedduu qaban gurratti lootii fi mormatti callee ni godhatti. Qaama isheetti immoo uffannaa aadaa uffatti. Uffannaan aadaa maali?

Iddoon ciisichaa sanduuqa mataa isaa danda'e qaba. Sireen kun bakka ciisichaa namaaf mijataa, kan uffatni adiin irra afamee jiru dha. Sanduuqa kana irra immoo fakkiin harkaa ni argama. Harki kun maal agarsiisa?

Galmee jechoota afaan oromoo kan ta'e yeroo baay'ee miidiyaa adda, addaa irra kan jiruu fi kitaaba isaallee bitaatani kan irra dubbisu danda'anidha. Akkuma kanallee galmeen jechoota kun afaanoota gosa sadiin kan argamudha.

Xiyyaarri kun abbaan qabeenyummaa isaa Itiyoophiyaa yoo ta'u balali'aa jira. xiyyaarri kun duuba isaa irraa halluu alaabaa Itiyoophiyaa kan ta'e diimaa, keelloo fi magariisa kan qabudha. xiyyaarri kun qaamni isaa halluu adii qaba.

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u dubartiin takka faaya oromoo adda ishee irratti godhattee jirti. uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii, gurraacha, magariisaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Magaalaa finfinnee keessatti barreeffamni kallattii adda addaa mul'isuu sibiila ol dheeraa irratti halluu adiin barreeffamee jira. fakkeenyaaf kallatti 'Piiyaasaa' jedhu agarsiisa jira tokko. Iddoon sibiilli kun dhaabbatee jiru Finfinnee keessaa naannoo kamii?

Meeshaan Kun meesha muuziqa kessa tokko yommuu ta'u maasinqoo jedhamuudhaan beekama akkasumas illee sirba garaa gara masinqootiin deeggaramuun ni sirbu. Maasinqoon immoo muka garaa garaa fi kirrii irraatii hojjetama bara durii keessa immoo baay'ee beekama ture.

Yeroo kabaja ayyaana guyyaa dhaloota nama tokkoo kennaawwan adda addaatu kennamaaf. Kunis meeshaalee akka shaangulliitii fi afuuffeewwan halluu adda addaa qaban ta'uu danda'u. Ati hiriyaa keetiif yeroo kabaja dhalootaa kennaa akkamii kennitaaf?

Namoonni naannoo baadiyyaa keessa jiraatan hedduun lafa margaa bal'aa kan qabanii fi lafa sanarratti immoo loon hedduu horsiisuun jireenya isaanii gaggeeffatu. Loon guyyaa guyyaa bakka sana oolu. Jechuun koo kaloo dheedaa jechuudha

Waanti Kun namoonni walitti qabamanii hojii garaa garaa hojjechaa jiru. Hojii isaan hojjetan immoo meeshaale garaa garaa gurguruuu ba'aa adda addaa baachuu namoota konkolaataan geejibsiisuu fi waantota kan kana fakkatan hojjechaa jiru.

Dubaroonni fuula isaanii bareechanii qabachuuf gosoota dibataa tokko tokko irra darbuun mana keessatti firiin ija ruuzii daakuudhaan itti fayyadamu. Innis bishaan waliin walitti makuun dibatama. Ruuzii daakanii dibachuun maaliif fayyadaa?

Uummata shubbisaa jiran argina. Alaabaan biyya Itoophiyaa isaan bira jira. Uffata aadaa muraasni isaani uffatanii kan jiranii fi afaan isaanii irraa afuuffee kan qabanidha. Uummatni kun qomoodhaan eessa sitti fakkaatu?

Rifeensi keenya akkuma qaamota biroo soorata barbaada. Sooranni isaa kunis bifa nyaataatiin kan fudhatamuufi akka dibataatti kan qophaa'udha. Dibanni kunis bakkaa bakkatti haala oomishaatiin garaa garummaa qabaatus faayidaa walfakkaataaf oola. Dibata dhangala'oomoo kan akka dhoqqeetti qophaa'utu faayidaa guddaa qaba?

Baadiyyaatti waktiin birraa quufaan bari'a. Namni hunduu lafa qonnaa qaburratti midhaan gosa garaa garaa facaafatee kunuunsa barbaachisu erga godheefi booda geessifatee asheeta isaarraa kaasee nyaachuu eegala. Kunimmoo maatii keessatti madda gammachuu ta'uudhaan beekama. Waantonni baadiyyaatti ittiin yeroo ofii dabarfatan maal fa'aati?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiranii fi namoota wal dorgommii bishaan daakiirra jiranidha. Namoonni kunneen seenaa jiru. Lagni isaa daakaa jiran kun maal jedhama?

Dubartii biyya Itoophiyaa kan taate, alaabaa wajjin dhaabbachaa kan jirtu argina. Rifeensa ishii gabaabsitee, faaya mormaa godhattee kaatee jirti. Dubartiin kun maqaan ishii eenyu akka taate himuu ni dandeessaa? Seenaa maaliis qabdi?

Kitaaba dubbisuun guutuu nama taasisa. Kana jechuun hayyoonni keenya beekumsaafi muuxxannoo bara jireenya isaanii keessa horatan waan barreessaniif jechuudha. Haata'u malee namoonni keenya amaleeffannaa Kitaaba dubbisuu hinqabani. Kun immoo haamilee barreessitootaa qabuudhaan waanta argachuu qabnu nudhorkeera. Aadaan kitaaba dubbisuu akkamitti horatama?

Namoonni hedduun uffata wal fakkaataa uffatanii daandii gubbaa fiigaa jiru. kanneen kaan immoo harka isaaniitti afuuffee qabatanii fiigaa jiru. baayyinni namoota daandii irra fiigaa jiranii kun tilmaamaan meeqa ta'uu danda'u?

Dhiironni karrayyuu dhiirota oromoo biraa irraa haala adda ta'een rifeensa mataa isaanii sirriitti Boca itti baasuudhaan akkuma dubarootaa mataa isaanii irratti dhadhaa dibachuun guddisu. Dhiirii dhadhaa dibachuun sirriidha jettee yaaddaa?

Gaazixaa bariisa sanbataa kan jedhuu yeroo inni namoota beekamo ta'aan irratti suurri isaani argamu, argina. Akkuma kanallee gaazixaan kun seenaa baroota darbanii fi dhaloota dhufuuf barumsa kan kennu ta'un isaa beekamadha. seena gaazixaa kana dubbiftee beekta?

Namoonni yokin ijoolleen umuriin xixiqqoo kun, uffata adii fi uffata haalluu garaa garaa qaban biroo uffachuun, mana barnootaa isaanii keessatti barattoota faana ayyaana sabaa fi sablammootaa akka biyyaatti kabajamu kabajaa jiru.

Magaalittii guddoon Itoophiyaa, Finfinneen sirna ijaarsaa fi haaromsa daandii irra turte. Daandiin kunneen kutaalee magaalittii hunda keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, iddoon addaa kun kiiloo afur jedhamuun beekama. Konkolaatonni gara kallattii adda addaatti socho'u.

Nyaata dhangaawwan goosota gara garaa of keessaa qaban nyaachuun baay’ee barbaachisaa kan ta'eefi qaamni keenya akka guddatuuf akkasumas fayyaa guutuu akka qabaannuuf kan nu gargaaru yoo ta'u dabalataanis wantoota hedduuf nu gargaara.

Fakkii kana irraa kan hubannu teessumni nam-tokkee tokko minjaala halluu diimaa qabu cina ta'aa jira. Naannoo meeshaalee kanaa manneen dhagaan ijaaraman mul'achaa jiru. Teessumni kun ala jira moo mana keessa jira?

Uffatoonni tokko tokko haalii ittiin hojjataman waan uffanni lama walirratti hodhame fakkaata. Fakkeenyaaf tiishartii halluun isaa diimaa tokko irratti uffata biraa halluu gurraacha qabu hodhuu. Uffata akkanaa bituun gaariidha moo gaarii mitii?

Maatiin Tafarii Mokonnoon maatii saba Mootii jedhamuun beekamu. Obbo Tafariin maqaa Haayile Sillaasee Tokkoffaa kan argatan yoo ta'u, dheerina biyya Itoophiyaa bulchuun sadarkaa tokkoffaa irra jiru. Haayile sillaaseen sirna akkamiin biyya kana bulchan?

Fakkii meeshaa qeensa baayyee qabuu argaa jira. Meeshaan kun wantoota tokko tokko lafaa ittiin fuudhuuf fayyada. meeshaan kun halluu keelloo fi gurraachaan dibamee jira. maqaan meeshaa kanaa maal jedhamee waamama?

Isaan kun dhiiraa tokkoofi dubartii tokko kan harka wal qabatanii jiraniidha. Lamaan isaaniiyyuu uffata aadaa uffatanii jiru. Uffatni isaanii irra caalmaatti halluu adii kan qabu yoo ta'u, inni dhiiraa kophee bifa adii qabu kaa'atee jira.

Meeshaaleen aadaa hedduun kan bara durii namoonni itti fayyadamaa turanii fi jireenya isaanii isa dhugaa ittiin gaggeeffataa turanidha. Isaanis kan hojjataman ogummaa harkaa kan namoonni qabaniini. Meeshaalee aadaa kam fa'aa fayyadamta ?

Naannoo warshaa wantoota adda addaa oomishuuf ooluudha. Naannoo warshaa kanatti waanti akka riqichaa mul'achaa jira. Warshaaleen akkanaa kun wantoota qulqullina qabanii fi miidhagaa ta'aan oomishuun uummata waan tajaajiluuf naannoo sana qulqulleessun barbaachisaadha.

Uffanni kun adii kan ta'ee fi baay'ee kan bareedudha. akkuma kanallee garaa isaarran bifa gurraacha kan ta'e kan qabudha. Uffanni kun yeroo baay'ee shamarran kan uffatanii fi uffata shamarrani kan ta'edha. Gatiin uffata kana meeqa jette yaadda?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa barreefamaati. Barreeffamni kun ammoo qubee gurguddaan kan barreefame yoo ta'u, barreeffamichis barreeffama ETHIOPIAN jedhu dha. Halluu dudduuba barreefama kanaa jiruhoo maali?

Burtukaanni gosa mukaa firiin isaa nyaatamu keessaa tokko ta'ee, keessi isaa firii miciree qabudha. Biqiltuun kun yeroo baay'ee naannoo ho'aatti oomishama. Sababni isaas naannoleen baddaa ta'an waan hin mijanneefi dha.

Manni barnootaa madda burqaa beekumsa dhalootaati. Barattoonni kun gara mana barumsaa seenaa jiru. Waanta ittiin meeshaalee barnootaa isaanii baatan dugda irra kaa'atanii socho'aa jiru. Barattoonni kun uffata dambii waan hin qabnee, barattoota mooraati.

Allaattiin urufa keessatti argamtu kun, allaattii halluu gurraacha akkasumas gara duuba isheetii immoo halluu adii qabdu yoo ta'u, allaattiin kun morma ol jedhee gadi deebi'u morma maramaa ta'e qabdi. Allaattiin kun, biyya keenya keessatti baay'inaan argamti.

Namoonni Kun, akka waan uffata aadaa uffatanii yeroo itti isaan walitti qabamanii sagantaa addaa kabajatan argina. Isaanis uummata keenya Itoophiyaa durii fakkaatu. Isin akka keessanitti uummatni Kun maal hojjetaa jiru jettanii yaaddu?

Suuraan as gubbaatti arginu kun ammoo namoota baayyatanii jiraniifi akkasumas itti dhiyeenyaan ammoo dargaggoota uffata amantaa musliimaa uffatanii jiranidha. Namoonni kun xiyyeeffannoo isaaniin gara fuuldura isaanii ilaalaa jiru. Namoonni kun eessatti argamu?

Kitaaba singiggoo kan ta'ee fi dugda isaa irratti ija imimmaan qabun kan irratti ka'ee jiru argina. kitabni kun nama maqaan isaa Abrahaam T.Guddina kan jedhamun kan barreeffamedha. Kitaaba kana dubbiste beekta ati?

Harmootii uffata aadaa isaanii uffatanii dhaabbachaa jiran argina. Daraaraa birraa harka isaaniitti qabatanii, mi'a miidhaginaa, faaya namatti tolu qabatanii jiru. Daraaraan kun yeroo birraatti malee hin argamu. Dubartoonni kun dubartoota eessaati?

Kun bakka addaa hoteela keessatti sagantaa addaatiif qophaa'ee jirudha. Galma namoota hedduu qabachuu danda'u kan barcumaa fi minjaala baay'ee of keessaa qabuudha. Barcumaafi minjaalawwan kun bifa adii kan qaban ta'anii, qulqullinni isaanii sirriitti eegamee kan jiruudha.

Akka naannoo keenyaatti maqaan fakkii argaa jirru kun boonyee jedhamuudhan beekama. Faayidaan isaallee yeroo baay'ee wantoota akka, Boqqolloo, baala Geenyoo, fi kanneen kana fakkatan itti tumuudhaf kan nu gargaarudha. Kanaafu akka naannoo keessanitti maal jedhamudhan beekama?

Fuduraalee fi muduraalee lafa gabaatii argachuu ni dandeenya. Kunis daldaltoota irraa yookiin qotee bulaa lafa qonnaa isaa irraa walitti qabee fideen lafa bittaa fi gurgurtaa kanatti nuuf dhiyaachuu kan danda'udha.

Kuduraaleen halluu adda addaa qaban mul'achaa jiru. Fakkeenyaaf raafuun baala magariisa qabu meeshaan maramee lafa jira, akkasumallee loomii baay'een walirra naqamanii lafa jiru. Gabaa kana keessa raafuu fi loomii qofaatu jiramoo?

Tajaajila bishaanii dabaluun gahee mootummaa gaariiti. Bulchiinsi gaariin hanqina bishaanii kana akkasitti magaalaa keessaa hir'isuun uummata rakkoo hanqina bishaanii baraara. Tajaajilli bishaan gahaa argachuu kun uummata baadiyaa jiraataniifis ni barbaachisa.

Kun waajjira tajaajilli hawaasaa keessatti kennamuudha. Hojjettoonni waajjirichaa minjaala duubaan dhaabbatanii abbaa dhimmaa keessummeessaa jiru. Galmeewwan hedduun ragaa abbaa dhimmaa qaban duubaan keenyatti maxxananii naqamanii jiru. Meeshaaleen waajjira keessatti fayyadan kanneen akka barcumaafi elektirikiis ni jiru.

Daldalaa beekamoo namoonni ta'an meeshaalee hedduu bakka tokkotti hedduminaan ni daldalu. Kunis immoo namoonni hedduun dhufanii mi'a jara kanarraa akka bitanii fi dhaabbataan maamila akka ta'an garaagara. Maamila dhaabbataa qabaachuun maali?

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee faayaa albuuda garaa garaa irraa hojjatamanii dha. Meeshaaleen kunneen, haalluu keelloo fi gurraacha kan qaban yoo ta'u, qaamolee akka morma, gurra fi harka faatti kaawwatamu. Meeshaaleen kunneen, albuuda maal faa irraa qophaa'u?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namootati. Namoonni kun ammoo maatiidha. Maatiin kun ammoo maatii wal wajjiin nyaata nyaachaa jirani dha. Isaanis abbaa haadhafi ijoollee dha.

Waajjirri Maallaqaa fi Walta'iinsi Dinagdee Aanaa Giraar Jaarsoo naannoo Oromiyaa Godina Salaalee, magaalaa Fiichee keessatti kan argamudha. Waajjirri kun ol ka'iinsa dinagdee naannoo Oromiyaa keessatti hojjeta. Hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti gahee olaanaa qaba.

Asxaan kun baay'ee kan bareeduu fin baay'ee kan miidhaguudha. Akkasumas baay'ee kan nama hawwatuudha. Asxaan kun halluu ykn bifa addaa addaa kan qabuudha. Asxaan kun mallattoo ykn iddoo buhee waan tokkoo kan ibsuudha. Asxaan kun halluu diimaa fi halluu adii kan qabuudha.

Kun meeshaal faayaa callee irraa hojjetameedha. Calleewwan bifa diimaa, keelloo, cuquliisa, adii, gurraachaafi kanneen biroo wal keessa makuudhaan fo'aadhaan walitti hidhamee kan hojjetameedha. Meeshaan faayaa callee irraa hojjetame kun aadaa saba kamiiti?

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame mana barumsaa moodeelii koominitii yuunivarsiitii salalee kan jedhu of irraa kan qabu yoo ta'u halluu cuquliisaa fi adii of irraa kan qabudha. Dallaan mana barumsaa kanaa qorqoorroo irraa ijaarame.

Iddoo kanatti argamaa kan jiran teessumoota nam-tokkee toora galanii hedduminaan argamaa jiru. Akkasumallee minjaalli gidduu isaaniitti argamu sun meeshaalee nyaataa adda addaa baachaa jira. Minjaala sana irratti nyaati nyaatameera moo nyaatamuuf meeshaan qophaa'ee jira?

Bineensi kun, naacha jedhama. Naachi bineensa bosonaa qaamolee bishaanii keessa jiraatu yoo ta'u, bineensi kun wantoota lubbuu qaban bishaan keessatti argate kamiyyuu namas dabalatee ni soorata. Gogaan naachaa jabaa yoo ta'u, oomishaalee gogaa garaa garaatif ni fayyada.

Nama asirratti argaa jirra. Namni kun nama maanguddoo yoo ta'u uffata gaabii uffatee kan dhaabbachaa jirudha. Akkasumas meeshaa qonnaa kan ta'e wanjoon maddii nama kanaatti argama. Namni kun mooraa manaa keessa jira.

Meeshaan kun, boraatii mormaa muka irraa hojjatamee dha. Boraatiin kun, baroota darii keessa aadaa ummata Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Boraatiin kun, muka irraa hojjatamee fi calleen gosa gara garaa itti marameetu mul'ata.

Atileetonni Itoophiyaa addunyaa irratti fiigichaa garagaraan yeroo hedduu injifachuun Keeniyaatti aantee sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Atileetonni Itoophiyaa kun dorgommii maraatoonii biyyotaa garagaraa kanneen akka Barsaloonaa fi Roomaa irratti ijjifannoo gurguddoo galmeessaniru. Atileetonni injifannoo kana galmeessan eenyu fa'a?

Gosoonni margaa naannoo keenyatti argaman hedduudha. Isaanis bakka hin barbaachifnetti yoo margan akka aramaatti kan ilaalamanii fi bakka gaarii jiraannaan garuu tokko tokko akka abaabootti kan miidhagani jiru. Aramaa akka abaabootti beekamu kami?

Kun filaashii jedhama. Filaashiin qabiyyee kompiitaraa keessaa tokko yoo ta'u, faayiloota garaagaraa kuusuu fi deebinee fayyadamuuf nu fayyada. Filaashiin kun abbaa Giibii 64 dha. Garaagarummaan filaashii fi meemoorii maali? Kamtus filatamaa dha?

Namni kun xiinxalaa siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ture maqaan isaa Jawaar Mohaammed nama jedhamu yoo ta'u biiroo isaa keessatti nama tokko waliin jira. Jawaar Mohaammed duuba alaabaan adda bilisa baasaa ummata Oromoo jira.

Bunni dhugaatii aadaa yommuu ta'u biyya keenya Itoophiya keessatti baay'inan iddo baay'eetti argama akkasumas immoo namoota baay'ee birattis baay'ee jaallatamaadha akkasumas dhugaatii aadaati sababni isaas biyya keenya keessatti baay'inan ni argama.

Barjaa kun barreeffama afaan oromoon barreeffame mana rifeensaa dhiirootaa fedhake kan jedhu yoo ta'u halluu akka cuquliisa, diimaa, adii, fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. barjaan odeeffannoo dabarsuu keessatti gahee akkamii qaba?

iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka qullubbuu diimaa, muuzii, avokaadoo, pappaayyaa, burtukaana fi kanneen birootu iddoo gabatti gurgurtaaf qophaa'ee jira. faayidaan kuduraalee fi muduraalee kanneenii maal fa'aadha?

Suuraa gaazexaa barreeffama qubee afaan Amaaraan irratti barreeffamee jiruudha. Gaazexaa kana irra suuraan dubartoota lama harka wal qabaa jiranii akkasumas suuraan nama tokko kan meeshaalee manaa cina dhaabbatuu illee jira.

Waaqeffattoonni amantaa musliimaa jaarraa ja'affaa keessa jalqabuun saffisaan guddatani. Isaan kun waaqeffachaa kan jiranii fi uffata adii wal fakkaataa kan uffachaa jiranidha. Amantiin islaamaa karaalee kamiin akka babal'ate himuu ni dandeessaa?

Fakkii qaruuraa dhugaatiiwwan alkoolii minjaala saanduqaa irra ol ka'aamanii jiraniidha. Akkasumas wantootni laastikiin haguugamanii jiran baay'een jiru. Wantoonni kunniin halluu adda addaa qabatanii jiru. Duuba saanduqa kanaa keenyaan mukaan hojjetame mul'achaa jira.

Kutaan kun kutaa mana keessaa tahee kan dookimeentiin addaa addaa keessa kaa'amu ykn walitti qabamuudha. wanti amma dookimeentii keessa kaa'amu kun muka irraa harka ykn ogummaa dhala namaatiin kan hojjetame ykn tolfameedha. kanaafuu nam-tolcheedha jechuudha.

Biyyoota baay'ee guddatanii fi guddina teekinooloojiitiin baay'ee fagaatan keessatti manneen hojii mootummaa fi hoteelota keessatti roobootonni nama bakka bu'aa jiru. Roobootiin ammaa akkuma namaa mana qulqulleessuu danda'a. Wanti kun dhugumattuu ajaayibaa

Konkolaattonni daandii osoo deemanuu gaafa boba'aa yookaan gaasii ittiin deeman sana fixan bakka boba'aan kun itti gurguramutti goruun waraabbatu. Dhugaa dubbachuuf konkolaattota boba'aa fayyadamuun biyyoota akka Itoophiyaa keessatti baasii guddaa qaba.

Bakki kun, bakka daladala meeshaalee graa garaati. Meeshaalee bakka kanatti gurguraman keessaa fuuldura irratti kan mul'atan kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaati. Firiiwwan kanneen keessaa kan akka : moosee, hundee diimaa, kaarota, timaatima faa dha? Faayidaan oomisha kanneenii maal faa dha?

Wanti kun abuubbii jedhama. abuubbiin kun kan namni yeroo annaan sa'aa helmuun ittiin walitti qabu ykn qeensuudha. Innis buqqee hadha'aa irraa tolfama. itittuu ykn baaduu ittiin walitti qabaniidha. Qofaan kun maaliif dhala nama fayyada jettee yaadda?

Bakka baay'ee miidhagaa fi magariisa ta'e kan baay'ee namatti tolu kan nutti agarsiisuudha. bakki kun bakka seena qabeessa kan fakkatu, naannoo isaatti biqiltoota magariisa ta'en haguugame kan argamudha. Akksdumalle waan akka hurri dhakaa irra bu'ee kan argamudha.

Bilbilli rakkoo addunyaa hedduu fureera. Bilbilli kunneen kan fuulli isaanii qubaan tuttuqamu dha. Yeroo gabaabaa keessatti sagalee fi ergaa nama qaqqabsiisuu danda'u. Miidhaa bilbilli geessisuu danda'u muraasa himuu ni dandeessaa?

Loogoon kun loogoo boca geengoo qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame biiroo barnootaa oromiyaa jedhu kan of irraa qabu yoo ta'u halluu cuquliisa of irraa qaba. loogoon kun odeeffannoo akkamii dabarsa?

Bakka kanatti argaa kan jirru fakkii fannoo tokkoo kan abaaboo daraaraa halluu adii qabuun faayyamee jiruudha. Baalli abaaboo fannoo irraa kun magariisa. Fannoon kun kabaja ayyaana maaliif faayyamee kaawwamee jira?

Mana keenya keessatti gaafa buna danfisnu jabanaa mandajaarra keenyee akka jalaan cileen itti ho'u taasifna. Bunni jabanaa keessa jirus gaafa ho'a kana argatu ni danfa. Cileen wantoota ho'isuuf anniisaa guddaa qaba.

Fakkiin kun asxaa baankii daldala Itiyoopiyaati. Asxaa kanarra fakkii sibiila maramaa fakkaatantu kallattii sadiin argamaa jira. Asxaan baankii daldalaa kun halluu adda ta'e qabattee kan argamtu, yoo ta'u baankii kana baankiiwwan biroo irraa kan ittin adda baasnuudha.

Fakkii poolisoonni hedduun haguugduu funyaanii godhatanii qawwee immoo harka mirgaatti qabatanii dhaabbachaa jiraniidha. Poolisoonni kunniin uffata halluu gosa lama qabu uffachaa jiru. Namoonni duuba isaanii jiran kun maal hojjechaa jiru?

Keebiloonni fi meeshaaleen elektirooniksii biroo kun, kan dhaabbata koompiitaraa guddaa tokkooti. Fo'aan elektirikaa kun, daataa bakka tokko biraatti dhaabbata sirna kompiitaraa keessatti dabarsuuf barbaachisa. Sirni kompiitaraa dalagaa isa haala kamiin hojjata yokin dalaga?

Uffata adii gara boiraatti siqu uffatanii jiru. Namni kun seenaa keessatti nama shoora taphateerudha. Maqaa fi gaheen isaanii maal akka ta'e himuu ni dandeessaa? Lammummaa fi qomoodhaan nama biyyaa eessaa akka ta'ani hoo?

Kobbeen kunnneen kan gabatee adiiti. Sababni isaas barreeffamni isaan irra jiru maqaa gabatee adii waan qabuufidha. Kobbee kanaa fi balleessituu isaan bira jiru kana kan fayyadamu yeroo baay'ee barsiisota mooraa Yuuniversitiiti.

Maatiiwwan ijoollee isaanii waliin suuraa yaadannoo qabu ka'anii jiran. Uffata bifa adii qabu kan baay'ee isaanirraa miidhagu uffatanii jiru. Jaalalli abbaan manaa fi haati warraa waliif qaban jireenya guutummaa maatii isaaniif bu'uuradha. Jaalalli maatii gidduutti akkamitti dagaaga?

Meeshaan muuziqaa sagalee miidhagaa qabu kan kirrii isaa quban tutuquun taphatamu kan maqaan isaa kiraara jedhamudha. Akkasumallee teessumoonni muraasni jiru. Meeshaan muuziqaa kun sagaleen isaa nama hundumaatti wal qixa miidhagaa?

Namni tokkko sagalee guddistuu qabatee adda dureen namoota dura bahee dubbachaa jira. Duuba nama kana immoo namoonni uffata halluu adda adda uffatan baayyatanii jiru. Naannoo namoonni kun jiran baayinni namoota waan dabalee jiruuf humni nageenyaa of eeggannoon eeguu qaba.

Kophee shamarran kaa'atan, kan gogaa irraa hojjetaman argina. Kopheen kun miidhaginaaf kan oolu, lafa dhoqqee fi qoreen jirutti kan hin fayyadnedha. Kopheen akkasii eessatti hojjetama? Itoophiyaan waarshaa kophee kanaa ni qabdii?

Asxaan kun, asxaa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaati. Asxaan kun, haalluuwwan alaabaa Itoophiyaa magariisa, keelloo fi diimaa of irra kan qabu yoo ta'u, haalluu cuquliisa akkasumas fakkiilee kophee fi kubbaa miilaa faa of irraa qaba. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa hojiilee aaka kamii faa hojjata?

Kallattii argisiiftuun waanta faayidaa guddaa qabudha. Bakka tokkoo bakka biraatti socho'uuf baay'ee murteessaadha. Keessumaa dhaabbilee gurguddoo keessatti maamila gara sana dhaqeef danqama tokko malee dhimma isaa akka xummuratee galuuf barbaachisaadha. Magaalaa keessattoo faayidaa akkamii qaba?

Namni sirba sirbu tokko harka isaatti ulee qabatee taa'ee kan sagalee isaa baasee kan faarfatuu fi muka jalatti sangaa yookaan beeyladoota hidhee kan sirba ittiin bareeffatudha. Sirba basuuf ulaagaalee akkamii barbaadaa?

Harmootiin uffata aadaa naannoo isaanii uffachuun eenyummaa isaanii iddootti eegu. Dubartiin kun siinqee qabattee, callee mormaa fo addatti godhattee, geepha gaanfa irraa hojjetamu fuuldura ishii kaa'attee jirti. Uffata aadaa naannoo kamii uffattee jirti?

Alaabaan as irratti arginu kun, haalluuwwan magariisa, cuquliisa fi adii irraa kan hojjatame yoo ta'u kana malees fakkii urjii haalluu cuquliisa irraa qaba. Alaabaan kun, diizaayinii fi haalluuwwan bareedoo irraa hojjatame. Alaabaan kun, kan biyya kamiiti?

Humna waraanaa yookaan gosa poolisii kamiifuu konkolaataan wal fakkaataa qaama mootummaatiin kennamu ni jira. Kunis bakkaa bakkatti kan ittii adeemanii fi meeshaalee isaanii irratti fe'atu. Maqaa konkolaataa isaanii kana maaliin beektaa?

Gaara biqilootaan marfamee argamuufi kan bifa diimaa qabu arginaa. Gaarri qabeenyawwan uumamaan argaman keessaa isa tokko yoo ta'u daawwannaafi bakka bashannanaa ta'uun ni tajaajilaa. Gaarri olka'iinsa qabuun garaagarummaa ni qabaata. Gaarri guddaan addunyaa maal jedhama ?

Dubartiin rifeensa dheeraa qabdu sagalee guddistuu qabattee seeqaa dubbachaa jirti. Dubartiin kun harka ishee bitaa diriirsitee dhaabbachaa jirti. Uffata halluu gurraacha qabu uffatti. Miidiyaan dubartiin kun fayyadamaa jirtu maal jedhama?

Namtichi kun taphatan kubbaa miillaa kan taheedha. taphatan kun baay'ee kan miidhaguu fin baay'ee kan bareeduudha. taphatan kun taphatan kubbaa miillaa lakkoofsa sarara kudhanii irra kan taphatudha. uffannaan taphataa kanaa halluu sadii qabuudha. taphataan kun diimaadha. akkasumallee irree ykn harka isaa irratti fakkii kaafatee jira.

Namootni asirratti arginu kun namoota afuur yemmu ta'aan dubara lamaa fi dhiira lamadha. yeroo isaan leenjiirra jiran kan nutti agarsiisudha. Namoonnni warri sadii immo yeroo isaan itti dhimmani dhaggeeffacha jiranidha. Namoonni kun maal gocha jiru jettani yaaddu?

Nyaata aadaa marqaa jedhamuudhaan beekamu yoo ta'u kunis urgoo dhadhaadhaan makameefi qocqocaa qixaa'e waliin dhiyaatee argama. Haala nyaataaf mijatuun qophaa'ee kan jiruufi ittiin nyaachuufis fal'aanni dhiyaatee argama. Nyaatni aadaa kun nyaata aadaa naannoo kamiiti ?

Namoonni kunneen ,qaamolee nageenyaa biyya Itoophiyaati. Qaamoleen nageenyaa kun, alaabaa biyya Itoophiyaa harka isaanitti qabatanii fi hiriiraan socho'aa agarsiisa baandii poolisii agarsiisaa jiru. Qaamoleen nageenyaa kunneen, miseensa qaama nageenyaa isa kamii dha?

Dibbeen meeshaa muuziqaa aadaati. Meeshaan kun durii kaasee hanga har'aatti faayidaa irra oolaa jira .Kan inni irraa hojjetamus gogaa Loonii waanta'eef akkuma salphaatti argama. Haata'u malee ogeeyyiidhaan waan hojjetamuuf daldaltootaan gurgurama. Meeshaan kun yeroo baay'ee eessatti argama?

Namoonni lama harka isaanii ija isaanii irra ka'uun fagootti waa ilaalaa jiru. Namoota kana keessaa isheen durbaa uffata adii uffattee kan jirtu yemmuu ta'uu inni dhiiraa ammoo uffata diimaa uffataa jira. Fageenyatti maal ilaalaa jiru?

Bakka gurgurtaa qinxaaboo garagaraa kan ta'e fi kanneen akka raafuu ,qoonxaa, akkuma kanallee timaatiimi kan ta'etu nutti argama. Cina gurgurtaa qinxaaboo kana dubarri tokko kan jirtudha. Kanaafuu gatiin raafuu fi qoonxaa kana meeqadha jettani yaaddu?

Ijaarsa gamoowwan daandii konkolaataa cinaa jiranii kan wantoonni garaa garaa keessatti gurguraman. Dabalataanis kuduraalee fi muduraa gosa adda addaa daandii cinaatti gurguramaa jiran. Namoonni waa gurguranii fi bitan illee ni mul'atu. Bakki gabaa tajaajila akkamii qaba?

Barreeffama afaan biraatiin barra'ee jiru kan nutti agarsiisuu fi mataa duree isaatti beeksiisa kan jedhudha. Yeroo baay'ee beeksiisni kun kan ba'u gita hojii banaa qabu irratti dhabbanni mootummaa fi mitii mootummaa ta'e qacarriif kan baasuudha.

Sina aadaa oromoo keessatti dur irraa kaasee sirbi baay'ee beekamaa fi baramaadha. Namoonni hedduunis uffata aadaa naannoo isaanii godhachuun ni sirbu. Isaanis uffata aadaa uffachuuni. Yeroo sirban garuu uffata aadaa uffachuun akkam akka nama mararu

Oromiyaan naannoo seeraan biiroo fi bakkawwan hojii garaa garaa hojjettu kennameefii qabdudha. Manni Maree Daldalaa fi Waldaaleen Seekteraa Oromiyaa dhaabbata sirna bittaa gurgurtaa maamilaa fi daldaltoota gidduutti gaggeeffamuu to'atu dha.

Gundoon gosa meeshaa manaa kan migiraa fi meexxii irraa hojjatmuu fi migira sana boca geengootiin maruudhaan kan mutaan hodhamuun guddatee gundoo boca golboo ta'e uumudha. Gaafa gundoon cite maliin erbamaa?

Fakkii waraqaa halluu adii qabu kan toorri isaa qalama halluu gurraachaan sararamee jiruudha. Waraqaan kun barreeffama tokko malee akkanatti duwwaa jira. Akkasumallee iddoo tokko tokkotti waraqaa kana irra mallattoon gurraachi wayi jira.

Bakka kanatti namoonni baay'een dhokkodhokkee yaabbaatanii jiru. Namoonni kunniin meeshaa isaanii kana gara kallatti tokko qabatanii waan jiraniif waan dorgommii fiigichaaf qophaa'aa jiran fakkaatu. Dhokkodhokkeen isaanii kun hangi isaa baay'eema wal fakkaata.

Fakkiin kun iddoo seenaa qabeessa holqa dhagaa keessaati. Naannoo holqa kanaatti biqiloonni magariisaa muraasni mul'achaa jiru. Holqi kun goodaan isaa iddoo diriiraa qaba. Maqaan holqa seena qabeessa kanaa maal jedhama?

Qeerransi gosa bineensa bosonaa kan halluuwwan buburree qabuu fi bineensota hedduu adamsee nyaachuuf humna qabudha. Innis bifti isaa gosa adurree kan ta'ee fi kophaa isaa adamsuu danda'a. Qeerransi naannoo akkamii jiraata?

Oomishaaleen nyaataa kunneen, kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa nyaataaf oolanii dha. Oomishaaleen kunneen, kan akka: muuzii, maangoo, avokaadoo, appilii, qullubbii diimaa, timaatima raafuu maramaa fi kanneen birooti. kuduraalee fi muduraaleen kunneen, fayyaa namaatif baay'ee barbaachisoo dha.

Yeroo baay'ee godaantonni biyyoota hiyyeeyyii irraa gara biyyoota duroomaniitti yeroo adeeman karaa seeraan alaa waanta'eef karaa irratti qabamuudhaan kisaaraa maallaqaafi ummurii isaaniitiif saaxilamu. Kana malees lubbuudhaan darbuunis yeroo baay'ee mul'ata. Godaansi seeraan alaa rakkoo akkamii gaassisuu danda'a?

Meeshaalee aadaa adda adaatu walitti baayyatee argamaa jira. Kanneen akka sinii, jabanaa, masoobii, baataa sinii fi wantoonni nyaataman illee jiru. Meeshaaleen kun haala gaarii fi miidhagaa ta'ee bakka isaanii qabatanii jiru.

Alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan bakka bu'u yoo ta'u Kunis gubbaadhaa gara gadiitti bifa diimaa, adii fi gurraacha kan qabu dha. Alaabaan kun gidduu isaatti mallattoo Odaa kan qabu dha. Mallattoon Odaa gidduu alaabaa kana jiru maal ibsaa ?

Namoonni asirratti argaa jirru kun ammoo namoota baayyatanii lafa kuduraa akkasumas muduraa itti gurguranitti argamanidha. Harmooliin kunneen gariin isaanii dibaabee qabatanii kan jiranidha. Lafti isaan itti argaman kun maal jedhamuu beekkama?

Mukkeen dabalatee baalli akkasumas margi yeroo waqtii gogaa fi bonaa ni coollagu akkasumas ni gogu. Hammuma bishaan naannoo dhabamaa deemuun gaafa turan guutummaatti ni gogu. Shakkii tokko malee biqilaan bishaan malee ni goga.

Namni kunneen aartistoota beekamoo yoo ta'aan maqaan isaanii Falmataa Kabbadaa fi Hirphaa Gaanfuree kan jedhaman yoo ta'u nama aartii oromoo keessatti gahee ofii bahaachaa turanii fi ammas bachaachaa jiranidha. aartistoonni kunneen lamaan eessatti dhalatan?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa gosa miidhaanii keessaa tokko kan ta'e suuraa midhaan xaafiiti. Xaagiin kunis xaafii ooyiruu irra jirudha. Xaafiin kun maaliif nu gargaara ?

Namoonni lamaan kun, dhiiraa fi dubartii walitti dhufeenya abbaa manummaa fi haadha manummaa qabuu dha. Namoonni lamaan kun, namoota baadiyaa keessa jiraatan yoo ta'u, mana isaanii keessa ta'anii meeshaalee nyaata ittiin qopheessan biratti buna dhugaa jiru. Namni kun, naannoo kam jiraatu?

Uummata oromoo biratti namoonni akkaataa naannoo isaaniitti uffannaa aadaa kan mataa mataa isaanii qabu. Naannooleen oromiyaa hedduu ta'anis uffata aadaa hedduu qabu. Kan nama dhibu naannoon fi godinaalee hamma kana baay'atan aadaa ofii qabaachuudha

Suurawwan kunneen, suura waa'ee saayinsii siyaasaa ibsanii dha. Suurawwan kanneen keessaa kan akka : suura kitaabaa, suura giloobii, suura burruusa haqummaa ibsuu fi suurri kitaaba biroos ni mul'ata. Suurri kunneen, odeeffannoo waa'ee gaggeessummaa biyyaa kennu.

Isaan kun dargaggeessa mucayyoo daa'ima tokko hammatee taa'ee jiruudha. Mucayyoon immoo hargoggee ittiin taphattu hammattee jirti. Lamaanuu mana keessa siree irra taa'anii jiru. Mana isaan keessa taa'anii jiran keessa uffataafi meeshaalee garaa garaatu jira.

Raayyaan ittisa biyyaa nageenya biyya tokkoo eeguu keessatti gahee fi shoora guddaa taphatu. Humni waraanaa argaa jirru kun walii walii isaanii wajjin qoosaa jiru. Humni waraanaa tokko daangaa darbee hojjechuu ni danda'aa?

Kan olitti argamu weellisa oromoo ittiqaa Tafari jedhama. weellisa jaallatamaf kabajamaadha. sirboota jaalala, siyaasa ,biyyaa sirbuun beekama. bakki dhaloota isa oromiyaa; shawa kaabaa salalettidha. Ittiqaa tafari maatii hiyyeessarra dhalate. Ittiqaan wellisa tahuuf maaltu isa kakase? ittiqaan albema meeqa hojjetera?

Manneen barnootaa haaraa ijaaraman keessatti yookaan hanqina baajataa qaban hedduu keessatti barattoonni teessoo taa'umsaa gahaa akkasumas manni keessa taa'anii baratan illee namatti hin tolu. Waanuma fedheyyuu ta'u garuu meeshaalee barnootaa gahaa qabaachuu qabu.

Mana keenya keessatti sireen gogaa horii irraa hojjatamuu ni danda'a. Kunis kan ta'u muka miila afur qabu erga hojjannee booddee hirkoo mikaan tolchinee xumurree booddee itillee irra hafna. Itillee fi gogaan maaliin gargar ta'uu?

Bakkeewwan adda addaa keessattuu baadiyyaa keessatti gaariin meeshaa fe'iisaa beekamaadha. Tokko tokko kan nama fe'an yoo ta'an, tokko tokko immoo kan nama fe'anis ni jiru. Gaarii kana fayyadamuun ba'aa namaaf hir'isa, gadi buusa.

Haadholiin gaafa warqee duugan meeshaalee aadaa kan mukaa hedduu fi meeshaalee sibiilaa tokko tokko kan akka haaduu fa'aa fayyadamu. Meeshaaleen pilaastikaa calalliif itti fayyadamnu ni jira. Adeemsi warqee duuguu kun adeemsa kam fa'aa keessa darbaa?

Namoonni kunneen uffata aadaa oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti bokkuu qabatanii jiru. warroonni dhiiraa kunneen adda isaanii irratti kallacha godhatanii jiru. Bokkuu fi kallachi oromoo biratti hiika akkamii qaba?

Gaarreen teessuma lafaa, uumama baay'ee dinqisiisoo ta'anidha. Dhagaa fi kattaawwan kan qaban, misoomsuuf kan hin mijannedha. Gaarreen kun biyya Itoophiyaa keessa bal'inaan tamsa'anii jiru. Gaarri guddicha addunyaa maal jedhamuun beekama?

Raayyaan ittisa biyyaa wabii biyya tokkooti. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa kun kophaa isaa konkolaataa ira kan jiru dha. Lammummaan isaa Itoophiyaa dha. Humni waraana addaa akkasii mootummoota naannoleef eeyyamamaa dhaa?

Suuraan kun kan inni ibsu namoota baayyinaan hiriira ba'anii sagalee mormii dhageessisaa jirani dha. Namoonni Kunis barreeffama namoota siyaasaa hidhamanii jiran bilisa nuuf baasaa jedhu qabatanii argamuu. Hiriirri kun eessatti geggeeffamee ?

Namoonni amantaa ortodoksii hordofan hedduun sadarkaa dargagummaa isaanii irraa eegaluun barnoota muuziqaa kan baganaa fa'aa yeroo boqonnaa isaanii mana amantaa yeroo yeroon deemuun ni baratu. Ati dandeettii baganaa taphachuu qabdaa?

Kun konkolaataa dhuunfaa bifa gurraacha qabdu kan naannoo magariisaa dhaabbattee jirtuudha. Konkolaataan kun sagantaa addaatiif akka ta'utti faayamtee jirti. Barreeffamni 'LOVE' jedhu abaaboo diimaadhaan irratti bocamee jira. Afuuffeewwan halluu diimaafi adii qabanis irratti hidhamanii jiru.

Fakkii simbira miilaa dheeraa akkasumas morma dheeraa qabu kan guchii jedhamuudha. Guchiin kun halluu adii gara miillaa fi morma isaarraa kan qabu yoo ta'u, halluu gurraacha immoo gara garaa fi qoma isaarraa qaba.

Muka guddaa Oromoo Odaatu mul'achaa jira. Mukti guddaan kun damee isaa jalatti firii xixiqqoo halluu magariisa qabdu godhatee jira. Akkasumallee mukti kun baala halluu magariisa qabu haalan latee jiru ofirraa qaba.

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa yoo ta'u maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyi uffata halluu gurraacha adii fi diimaa of keessaa qabu uffatee jira.

Bakka kanatti fakkii meeshaalee manaa gosa adda addaatu dunkaana itti gurguramu keessa jira. Meeshaaleen kunis: Masoobii, meeshaa nyaata itti bilcheessan, baataa cileefi kan kana fakkaataniidha. Akkasumallee namoonni muraasni gidduu meeshaa kanaa dhaabbachaa jiru.

Biqilaan kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan bareedduudha. biqilaan kun baay'inaan argamaa ykn mul'achaa kan jiruudha. biqilaan kun halluu bifti isaa magariisa ilaaluun isaa baay'ee kan nama hawwatu ykn baay'ee kan namatti toluudha.

Kitaabni kun kitaaba barnotaa jildii-10 kan afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa wiirtuu kan jedhu dha. qolli kitaaba kana halluu akka cuquliisa fi gurraacha of irraa kana qabudha.

Dargaggoon kun uffata aadaa saba oromoo uffatee dhaabbatee kan jiru yoo ta'u harka isaatti ulee qabatee jira. uffanni aadaa inni uffate halluu akka gurraacha, diimaa fi adii of keessaa kan qabudha.

Iddoon gabaa kun gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka qullubbii diimaa, timaatima, qullubbii adii, qaaraa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. galteewwan nyaata kunneen hunduu faayidaa qaama namaaf ni kennu. faayidaan galteen kunneen qaama namaaf qabu maal fa'aadha?

Nyaanni akka hinaloofneef maloota hedduutti fayyadamuu dandeenya. Isaanis Gogsuu, Qorrisiisuufi Ashaboon sukkuumuun kan namoota baay'ee biratti baramedha. Haa ta'u malee qorrisiisuun meeshaa ammayyaa'aatti fayyadamuudhaan waan ta'eef fudhatama guddaa kan argatedha. Nyaata meeshaa qorrisiisu keessa kaa'uun akkamitti alaa'uu irraa dhorkuu danda'a?

Wanti asirratti mul'achaa jiru kun suuraa mana bareedina rifeensaa kan shamarranii ta'e meeshaalee adda addaa qabatee argamaa jira. Meeshaaleen kunniin teessuma gosa sadii fi ho'istuu rifeensaati. Halluun meeshaalee kanaa maal fakkaata?

Kun mana daldalaati. Mana daldalaa kana keessatti wantootni nyaataaf oolan, meeshaaleen mana keessaa jireenyaaf tajaajilan guutamanii jiru. Namtichi gurguru immoo keessa dhaabbatee jira. Karaa foddaatiin bunnis pilaastikiidhaan haguugamee naqamee jira. Gatiin buna kanaa meeqa?

Namoonni qaama nageenya mootummaa naannoo oromiyaatiin leenji'uun poolisii oromiyaa jedhaman uffata wal fakkaataa halluun isaa shaamizii cuquliisaa fi kofoo gurraacha fakkatu uffatu. Isaanis gaafa eebbaa alaabaa qabatu. Alaabaa naannoo moo federaalaa qabachuu qabu?

Namoota afur yeroo isaan konkoolaata irratti waa fe'aa jiran kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kanallee namoonni sadii dugda duuba isaani irratti waan akka fannoo diimaa kan ta'e godhatani konkoolaata kana irratti fe'aa jiran argina.

Namoonni meeshaalee yookiin wantoota adda addaa mana isaanii yookiin suuqii daldalaa keessatti gurguran baay'een barjaa pilaastikaa yookiin sibiilaa irraa hojjatametti bakka uummanni arguu danda'utti maxxanfama. Kana goonaan shakkii malee nama baay'eetu bitata.

Namoonni dorgommii adda addaa irratti hirmaatanii tapha sana injifatan kan badhaafaman badhaasa geebaa qofaa osoo hin taane, dabalataan badhaasni qarshii ni kennamaaf. Kunis isaan ni gammachiisa. Fayidaan hirmaannaa ispoortii biraan maali?

Isaan kun namoota hiriira nagaa kan mormii ba'aa jiraniidha. Dubartiin tokko kaartoonii citaa dhaadannoo afaan Ingilizitiin, halluu gurraachaan barreeffame qabu baattee jirti. Duuba isheetiin immoo namoonni dibaabee alaabaa ABO irraa hojjetame qabatanii dhaabbatanii jiru.

Namoonni hedduun biskileettiin daandii gurraacha irratti wal dorgamaa jiru. Namoonni kunniin mataa isaanii irraa golgituu halluu cuquliisaa fi adii qabu godhatanii jiru. baayyinni namoota kana osoo lakkoofne meeqa ta'uu danda'u?

Bakki kun, bakka bishaan lafa ol jedhaa irraa walitti qabamee gara lafa gadi jedhaa ta'etti bu'aa jiruu dha. Bishaan kun, walitti rukutamuun haalluu adii uumee jira. Haalli bishaaniin uumame kun maal jedhama? Bakki kun, eessatti argama?

Mana baayyee bareechamee jiru argina. Manni kun diikooriin baayyee bareechamee kan jiru yoo ta'u wantoota gara garaa kan of keessaa qabu dha. Haalli teessooleen itti taa'anii jiran, haalli afuuffeen itti afuuffamee jiru baayye nama hawwata.

Waraabessi bineensa bakkee jiraatu ta'ee, kan qabeenya manaa kan akka hoolaa, re'ee, harree, fardaa fi kanneen biroo mancaasudha. Waraabessi halkan kan adeemu dha. Waraabeessa guyyaa bakkee adeemu argitee ni beektaa?

Asxaa dhaabbata galii Itiyoolhiyaa kan ta'e yeroo inni afaan oromoo kan hin taaneen barreeffame jiru kan nutti agarsiisuudha. Akkasumallee gidduu isaati waan akka mallattoo kan ta'ee fi cina isaarra naanna'ee barreeffame jiru kan nutti agarsiisudha. Bakki dhabbata kana eessadha jettani yaaaddu?

kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa Dhidhiibbaa Caba Dabale kan jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Lalisaa Indiris Adam nama jedhamu dha.

Manni murtii federaalaa olaanaan akka Itoophiyaatti qaama murtee isa dhumaa laatu kan akka biyyaatti jirudha. Ol iyyannoon inni dhumaa kan murteen wal qabate qaamni kamiyyuu kennu asitti dhumu. Kun raajiidha.

Galma wal gayii tokko keessatti gaafa marii gaggeessan manni isaa bal'aa kan namoota maraa qabachuu danda'uu fi teessumni ammayyaan soofaan hedduun jiraachuu qaba. Mana keessa meeshaaleen sagalees barbaachisoodha. Galma tokko akkamiin ijaaruun danda'ama?

Manni kun, mana jireenyaa naannoo baadiyaatti argamuu dha. Manni kun meeshaalee akka muka, biyyee fi sibiila qorqoorroo irraa kan hojjatame yoo ta'u, bal'inni mana kanaa xiqqoo dha. Adeemsi manni xiqqoon baadiyaa kun, ittiin hojjatamu maal fakkaata?

Fakkii minjaalli hedduun mana barumsaa keessatti walitti qabamanii jiraniidha. Minjaalli kun sibiilaa fi muka irraa hojjetame. Akkasumallee mana barumsaa kana keessa keenyan isaa irra gabateen dheeraa gurraachi tokko mul'achaa jira.

Namni kun atileetii beekamaa Itiyoophiyaa ta'e maqaan isaa Abbabaa Biqilaa kan jedhamudha. Abbabaa Biqilaa nama miila qullaa fiigee biyyaaf warqee argamsiisedha. Abbabaa Biqilaa amma lubbuudhan hin jiru. Abbabaa Biqilaa eessatti dhalate?

Daa'imman uffata adii uffatanii baayyatanii dhaabachaa jiru; kanneen uffata halluu keelloo uffatanis jiru. Akkasummallee barsiistuun isaanii mudhii qabattee gidduu isaanii dhaabbachaa jirti. Daa'imman kunniin iddoo oolmaa isaanii jiru moo mana barumsaa keessa jiruu?

Konkolaattonni dhedheeroon akka baasii kan uummata baay'ee al takkaatti fe'an nama hedduu baachuun daangaa biyya tokkoo gara daangaa tokkoo boqonnaa malee deemuu danda'u. Gaafa fageenya hamma kanaa deeman maaliif motorri isaa hin miidhamuu?

Teeleen Itoophiyaa biyya kana keessatti tajaajila si'ataa kunnuudhaan beekama. Dhaabbanni kun Mootummaa Itoophiyaatiin kan hoogganamudha. Haata'u malee tajaajila isaa lammiilee biyyattii hunda biraan gahuudhaaf dabalataan namoota Dukkaana ijaarratanii daldalan bakka bu'aa taasifachuudhaan hojiisaa adeemsifachaa jira. Tajaajila bakka kamii argattanitti gammadaa taatu?

Namoonni baadiyyaa hedduun isaanii ogummaa meeshaalee mana keessaa waan beekaniif isuma hojjachuun jireenya mataa isaanii gaggeeffatu. Namoonni baadiyyaa kunis meeshaalee suphee akka eelee, distii fi jabanaa hojjatu. Jabanaan akkamiin dhahamaa?

Kun hoteela bifa ammayyaadhaan ijaarameedha. Hoteelli kun barcumaafi minjaalota bifa adii qaban hedduu of keessaa qaba. Nyaataafi dhugaatiin minjaala tokko irra kaa'amee jira. Bakka gurgurtaas addatti qaba. Keenyan irraa ibsaafi faayaa garaa garaa qaba.

Raafuun namoota baay'ee biratti nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun fayyaa qaamaa eeguu keessattis iddoo olaanaa qaba. kanaaf namoota sadarkaa hunda irra jiran biratti walqixa sooratama. Sababni isaas gatiin isaa madaalawaa ta'uu isaatiini. Faayidaan Raafuu maalidha?

Fakkii atileetota biyya keenyaa kan garee dubartootaa kan uffata wal fakkaatu uffatanii dhaabbachaa jiran argaa jirra. Atileetota kana keessaa lama ijoollee obbo Dibaabaati. Dubartoonni kun dhaabbatanii wal hammatanii maal ilaalaa jiru?

Uffanni kun uffata aadaa saba oromoo yoo ta'u halluu akka adii, diimaa, magariisaa fi gurraacha of keessaa kan qabudha. Uffanni aadaa kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Uffanni aadaa kun maal irraa hojjetame?

Bakka gurgurtaa gosa kuduraalee fi muduraa garaa garaa bakka tokkotti walitti qabamanii jiran. Gosoonni biqiltoota kanneenii qorichummaaf kan oolanii fi akkasumas nyaata madaalamaan kan irraa argamudha. Biqiltoonni nyaataaf oolan kunneen gatii akkamiin gabaaf dhiyaatu?

Meeshaaleen faayaa kan gurraa fi warqee irraa hojjataman boca adda addaa qaba. Bocni baay'ee bareedaa ta'e golboo keessi isaa akka abaabootti bocamee hojjatamee fi warqee irraa rarra'udha. Warqee akkamiin bocnaa?

Manneen amantaa keessatti gareen namootaa kan faarfattoota jedhaman ni jiru. Keessattuu amantaa orthodoksii fi pirootestaantii biratti beekamaa fi nama waltajjii irratti bahuun isaan dursu barbaachisa. Kun sagantaa addaa namatti toludha.

Dubartoota daldala xixiqqoo gabaa keessatti taasifamu irratti bobba'anii jiran arginaa. Dubartoonni kun bu'aalee qonnaa kanneen akka kuduralee garaagaraa qarqara daandii taa'uun gurguraa jiru. Kunis raafuu, dinnicha, timaatima, qullubbii adii fi qullubbii diimaa dabalata jechuu dha. Namoonni kun maalif qarqara daandii taa'anii gurguruu ?

Korojoon dubaroonni yeroo baay'ee fayyadaman kan yeroo maraa harka isaaniitti qabatanii adeemanii fi meeshaalee xixiqqoo hedduu kan akka dibata adda addaa fi uffata isaanii achi keessa kaawwatu. Korojoon maal irraa hojjatama?

Iji bunaa kun baay'inaan kan jiru miti. iji bunicha dheedhii ykn kan hin diimanni ykn kan iddoo hin geenyeedha. iji bunaa kun halluu baay'ee miidhagaa bifti isaa magariisa kan nama hawwatu kan qabuudha. bunni faayidaa hedduu dhala namaatiif Kenna.

Bkki kun ,bakka bishaan gaara irraa walitti qabamee gra lafa gadiitti ariitiin walitti qabamee jiruu dha. Bishaan kun, walitti rukutamee haalluu adii kan uume yoo ta'u, biqiloonni magariisnis bakka kanatti ni mul'atu. Bishaan gaara irraa bifa kanaan gadi bu'u maal jedhama?

Bakki kun, bakka oomishni bunaa erga lafa qonnaa irraa walitti qabameen booda, walitti sassaabamee qulqulleeffamuu fi dhiqamuu dha. Bunni, oomisha biyya Itoophiyaatti baay'inaan oomishamu keessaa isa tokko. Faayidaa fi miidhaan buna dhuguu maal faadha?

Namni kun aartistii beekamaa fi ummata biratti jaalatamummaa guddaa qabu maqaan isaa Alii Birraa jedhamudha. Alii Birraa nama aartii oromoo keessatti gahee of taphachaa turedha. Alii Birraa amma lubbuudhan hin jiru. Alii Birraa eessatti dhalate?

Bineensonni kun, gamtaa yokin hoomaa jaldeessaaati. Jaldeessi bineensa bosonaa kan gaara irra jiraatuu dha. Jaldeessi ,biqiltuu margaa fi kanneen biroo soorachuun jiraata. Jaldeessi naannoo fi haala qilleensaa akka kamii keessa jiraata?

Quubsaa kan jennuun gosa simbiraa gaafa teessu gabaabduu fi xiqqoo fakkaattu keessattuu yeroo bokkaa yookaan qorraa walitti galtee teessi. Garuu yeroo aduu ilmoolee cuucii adamsuun nyaatti. Simbirri kun halluun isaa akkami?

Fakkii miidiyaa hawwaasummaa kan ta'ee kan maqaan isaa 'WhatsApp' jedhamuudha. Miidiyaan kun namni kamuu yaada dhuunfaa isaa akka barbaadeetti yeroo barbaade akka dabarfatuuf gargaara. Miidiyaan mallattoo isaa irraa halluu magariisa qaba.

Gosa fuduraa keessaa tokko kan ta'e burtukaana argina. Kunis kan bilchaateefi bifa keelloo kan qabu dha. Burtukaanni dhangaa namatti tolu kan qabuufi vitamin "c" waan ofkeessaa qabuuf fayyaaf nii gorsama. Burtukaaniin waqtii akkamii oomishama ?

Mana baadiyaa keessatti ijaaramee jiru. Fuula dura mana kanaatiin mukeen baar-gamoo fi lafa qonnaa oomishni irra hin jirretu argama. Yeroo bonaa waqtii midhaan sassaabamee jirudha. Haalli teessuma lafaa suuraa kana irraa arginu maal jedhama?

Itoophiyaa keessatti keessattuu naannolee baadiyyaatti keessatti qonni kan gaggeeffamu mala qonna aadaatiin sangaan qotuudha. Dinagdee biyya keenyaa harka caalaa kan qabatee jiru kana waan ta'eef, xiyyeeffanaan kennamuu qaba. Qonna jechuun maal jechuudha?

Biyyoonni hedduun buufata xiyyaaraaa dhuunfaa isaanii qabu. Buufataalee kanneen keessaa tokko buufata addunyaalessaa Asmaraati. Asmaraan magaalaa guddoo Eertiraa taatee tajaajilti. Buufanni kun lammiilee biyya sanaaf faayidaa guddaa qaba. Buufanni xiyyaaraa carraa hojii uumuu keessatti hammam gahee qaba?

Biqiltuu bareedaa halluu magariisa qabuudha. Biqiltuun kun firii haala gaariin godhatee jira. Firiin isaa illee akkuma baala mukichaa halluu magariisa qaba. Akkasumallee harki nama tokko kan baala biqiltuu kanaa qabaa jiruu illee mul'achaa jira.

Bakki kun, bakka dhagaa guguddaan itti argamuu dha. Dhagaa guguddaan kun, haalluu adii daalacha kan qabu yoo ta'u, holqa keessatti argama. Bakka holqaa kana cinaatti biqiloonni magariisni ni argamu. Holqi kun, eesatti argama?

Gosoota miidiyaa hawaasaa keessaa tokko kan ta'ee fi baay'ee kan beekamu yuutuubiin yeroo ammaa kana addunyaa irratti baay'ee jaallatamaa fi beekamtii guddaa qaba. Anaan kan na ajaa'ibsiisu nama yaada viidiyoo kanaa fidedha.

Dhugaatin kun gosoota dhugaatii lallaafaa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa mirindaa jedhama. mirindaan alkoolii waan of keessaa hin qabneef yeroo dhugan nama hin macheessu. dhugaatin lallaafaan kun maal irraa oomishama?

Konkolaatonni hamma gosa garaa garaa fi haalluu gosa garaa garaa qaban kun, daandii konkolaataa asfaaltii irra adeemaa jiru. Daandii asfaaltii kana cinaatti, daandiin miilan irra adeeman cirracha fi biyyee irraa hojjataman ni mul'ata.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa ijoollee baayyatanii bishaan waraabaa jiranii dha. Ijoolleen kun darabee isaaniitiin bishaan kana waraabbachaa kan jiranidha. Bishaan akkana kun baadiyyaamoo magaalaatti argama?

Suuraa magaalaa guddittii Itoophiyaa samii irraa gadi kaafamedha. Ijaarsi gamoowwanii kan manneen biroo irra olka'ee jira. Biyyattiin guddina gama ijaarsaan ariitii irra akka jirtu agarsiisa. Magaalaan guddittiin biyya keenyaa kun bara kam hundoofte?

Dhaabbanni konkolaataan gaazii yookaan deemuudhaan irraa boba'aa waraabbatu magaalota hundumaa keessatti ni argama. Innis boba'aan kun lafa keessatti kuufamee gaafa konkolaataan dhufe lafa keessaa waraabbata. Gaazii fi boba'aa maaltu gargar godhaa?

Namoonni kunneen uffata dambii poolisii uffatanii tarree galanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa qabatanii jiru. alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa halluu akka magariisa, keelloo fi diimaa of irraa qaba.

Namoonni seeraan ala biyya tokkoo gara biraatti godaanan sababoota hedduu kan jireenya isaanii Akka itti hin tolle waan qabaniifi. Namoonni Kun rakkoo dinagdee kanneen qabanidha. Sababoonni godaansa namootaa maal jettee yaaddaa?

Kun dubartii uummata gurraacha keessaa bifa aadaatiin of kuultee jirtuudha. Mataa isheetti faayaa garaa garaa sibiila irraa hojjetame godhattee jirti. Fuula isheetti immoo qalama adii dibattee jirti. Dhaqna isheetti uffata qaxxaamursitee uffattee jirti. Dubartiin kun garee saba kamii keessaati?

Dibanni qaamaa miidhagina irra darbee fayyaa gogaa akkasumas rifeensaafi kanneen biroo eeguu keessatti shoora olaanaa qaba. Keessattuu dibanni warshaa keessatti ogeeyyiidhaan qophaa'u filatamaadha. Sabani isaas dhiibbaan karaa sanaan dhufu fayyaa keenya faaluu irra darbee lubbuu baasuu danda'a. Isinoo dibata akkamii fayyadamtu?

Namoota hedduu hojiiwwan daldalaa garaagaraa irratti bobba'anii jiran argina. Namoota kana keessaa kaan kuduraalee garaagaraa yoo gurguran kaan immoo mana shaqaxa garaagaraa banachuun hojechaa jiruu. Naannoon isaanii kun immoo gamoowwan dhedheeroon marfamee kan jiru dha. Naannoon nuti arginu kun eessa dha ?

Gabaa kana keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka muuzii, loomii, avokaadoo, paappayyaa, moosee, burtukaana, qullubbii diimaa kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha. Kunneen hundi isaa namaaf baayyee barbaachisodha.

Suuqiiwwan tokko tokko yeroo ammaa kan mi'eessituuwwan irratti bobba'anii hojjatan ni jiru. Yeroo ammaa kana sadarkaa nama dhuunfaa bira darbee akka biyyaatti mi'eessituun alatti ergamee sharafa argamsiisaa jira. Sharafa jechuun maal jechuudhaa?

Muummicha ministeera biyya Itoophiyaa suura isaanii argina. Namoonni nama aangoo qabu kana deeggaran Dookter Abiyyi waliin dhaabbachuun ulfinadha jedhanii barreessanii jiru. Nama aangoo qabu deeggaruun yookiin mormuun miidhaa maalii qabaa?

Muuziyeemiin biyyoolessaa Adwaa jedhamu yaadannoo kan Itoophiyaan xaaliyaanii dirree waraanaa Adwaa jedhamu irratti injifatte yaadachiisuuf kan ijaaramedha. Bakki argama muuziyeemii kanaas magaalaa finfinnee naannoo piyaasaattidha. Muuziyeemii kana keessatti maal fa'aatu daawwatamaa?

Abbootiin walitti baayyatanii ta'aa jiru. Abboota kana keessa miseensonni nageenyaa illee uffata isaanii uffatanii keessa jiru. Abboota dunkaana keessa ta'aa jiran keessaa gareen dubartootaa hin jirammoo gara duubaa ta'aa jiruu?

Mana barnootaa keessatti barattoonni daree isaanii keessatti geengoo qulqllina barnootaa kan jedhamu nama shan shaniin garee tokkotti kan waliin ramadamanii hojjatan jiru. Isaanis waliin qo'achuus ni danda'u. Miidhaa moo fayidaa gareen hojjachuutu caalaa?

Okoleen naannoo baadiyyaa keessatti meeshaa itti aannan elmamuu fi hamma dhaqee kuusaa isaatti naqamutti keessa taa'udha. Okolee kanas waan akka gooboo muka keessa dhaabuu dandeenya. Ifa dubbachuuf okoleen akka meeshaa aadaattidha.

Barattoonni mana barnootaa tokko keessatti baratan uffata walfakkaataa uffachuudhaan bararu. Kunis namoota baay'ee biratti fudhatama argateera. Sababni isaas barattoonni kunneen maatii hiyyeeyyiifi sooreyyii keessaa waandhufaniif; Uffata dhuunfaa isaaniitiin yeroo baratan walcaalmaatu uumama. Dhimmi kun hammam amansiisaadha?

Dhugaatiin booka jedhamu tokko kan halluun isaa keelloo ta'ee fi qodaa keessi garaa isaa bal'aa ta'ee garuu karaa afaan isaa dhiphaa ta'etti naqama. Kunis dammaa fi bishaanirraa hojjatama. Maqaan bookaa naannoo keetti maali?

Abaaboo miidhagaa haalaan daraaree jiruudha. Abaaboon kun daraaraa halluu keelloo kan qabu yoo ta'u gidduu daraara isaatii baala halluu magariisa qaba. Abaaboon kun meeshaa halluu cuquliisa qabu keessa ka'amee jira.

Yeroo ayyaanota garaagaraa namoonni naannoo tokkoo hariiroo qaban walitti dhufuun foon qircachuun waan baramaa ta'edha. Qircaa jechuun mataan isaa foon sana qixxeetti hirachuudha. Wanti kun hedduu tokkummaa haala addaatiin kan cimsudha.

Namoonni baadiyyaa hedduun isaanii farda kan qabanii fi gaafa sagantaa tokko tokko adeeman waliin fardeen isaanii fe'achuun gareedhaan deemu. Keessattuu kabaja ayyaanotaa fi warra du'aa fa'aa irratti waliin deemu. Gaheen fardaa jireenya hawaasummaa keessatti maali?

Kun, paarkii Inxooxxoo magaalaa finfinnee, kutaa magaalaa Gullalleetti argamuu dha. Bakki kun, lafa ol ka'aa irratti kan argamu yoo ta'u, muummicha ministeeraa Doktar Abiyyiin kan ijaarameedha. Bakka kanatti, biqiltuu baargama jedhamutu baay'inaan argama. Paarkiin kun, bara kam hundaa'e?

Daandii konkolaataa yookaan asfaaltii irratti mukkeen tooraan dhaabamanii jiraachuun isaanii baay'ee nama hawwata. Kunis mukkeen kun kan dhaabbatan gidduu alfaaltii iddoo lamatti gargar qooduun yookaan qarqara lamaaidha. Fayidaan bakka akkanaa muka dhaabuu maali?

Meeshaan elektirooniksii kun, meeshaa bunni erga akaawwamee booda buna daakuuf barbaachisu humna elektirikaatin dalauu dha. Meeshaan kun, hammaan xiqqoo fi haalluu warqee kan qabu akkasumas yeroo bunni daakamus sagalee iyyaa kan of keessaa baasu dha.

Yeroo ammaa waktii gannaa qofa eeguun hafee waggaatti si'a sadi hojii qonnaa hojjechuun itti fufee jira. Kunis ta'uu kan danda'u mala jallisiitiin hojjechuudhaani. Yoo akkas ta'e wabii nyaataa mirkaneessuun nidanda'ama. Diinagdee biyyaa utubuu keessatti gaheen qonnaa maalidha?

Kilaasteera miidhani kan miidhaan ittin qulleessanii fi miidhan ittin dha'aan meeshaa ammayyaa kan ta'edha. meeshaan kun yeroo baay'ee lafa baay'ee baldhaa ta'e irratti itti fayyadamuuf kan namoonni abba qabeenya ta'an bitatanidha.

Biqiltuun bosonaa halluu magariisa qabu daraaree argamaa jira. biqiltuun kun yeroo baay'ee naannoo gammoojji iddoo roobii hin jirreetti argama. maqaan biqiltuu kana maal jedhama? , Faayidaan biqiltuun kun namaaf kennu hoo?

Farda yaabbachuun bara durii kaasee uummata oromoo biratti baay'ee baramaa fi akka aadaatti ilaalamaa kan turedha. Kanas namoonni hedduun yeroo lolaa fi diina biyyarraa loluuf itti fayyadamaa turaniiru. Fardi fayidaawwan akkamii qabaa?

Iddoon kun iddoo walitti qabama ykn raabsaa dhugaatii lallaafaa addaa addaatti. dhugaatiin kunis kan nama hin macheesineedha. baay'inni dhugaatii kanaa daran baay'ee hedduudha. akkasumallee namoonni hedduun iddoo raabsa kanaati dhufanii fudhatu. dhugaatiin kun dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba.